Hayssa bolla dizayssi asay issippetetan cima asay shiiqidi yoo masqala boonchishe de7oosona izankka dumma dumma asay guzgaaze idimmidi masqala yoo gishe eqqidoosona.

Iza achani diza misiley kehi gitanne woliqa gidida keththa giddoni deiza dumma dumma asatuppekka ezetikka Gamo zonneni kawo woyikko Gamo zone maraiza asatako

iza misile bolla beetizay arbamince looje hoykko arbamince paradaysi keesethe soonko izanka dumma dumma dere bandirati doossana

ta misala bolla beettizayssi keethtati sibetetan shiguti zowanne iza bollan deeza keeththesikka keehilo izanne hessafe tuggiya baggara maathay deezes michay deezes dumma dumma mishekkade izes aagiso

Iza bolla beeththiza misile keehi gidannekka sarbise keeththakko; izanka dumma dumma thamaarethi de7iza thimirththe daaniza gidishin iza bollakka na7o asthimaarethi isssipetheththan gididi baanere banththa kushen oyqqi uththidakko.

izan sibithan eqqidi asa sildana mishenne woykko asa tamarsishe deiza misilekko heyssanka asay issifetettanne keehi koshshan ezigishe deiza misile qinos beeththizee

Iza misile bollawetizayssi dumma dumma doggoza miishatifethossana heyssika araasa daanda miishan otizagdishin rifessilo oossanakko.

iza misilo bollageti heessi keehi ita lo7iza maca natinne attuma naati issipetethan seqana kisheninne tamarishe de idimso refodishon itikka bantatmirtiya tishsha

izan tobettizayssi kehi daro asasi betettan misile be ishoninne tishshatidi hezikishon deiza misilekko izanka tumma zumma macanne attuma asafi qonte izooge bessees

Iza misila bolla tawo beettizayssi zoo masqile adhtiza duma daro asasakko heyssa asasikka sipetetan shigiti zaretishenne haasayi shiida iza misilekko tawo beettizayssi.

iza misile bolla tawo beettizayssi keehi daronne cora gidira asati issipetettan yidi misile be'ishe de'osanakko etikka keehi tishati xeelishenne he misile bollan de'iza xuufen garametishe doosona

Uzan yillentohobetida isi keehi daro asay issipetetan shikuutizag dishin detikka dunguza ma7ida asanne dumadzuma ba7ootizeya asati sifachetan shi shiki uccaayssa gidogato misile koncu seesqo.

Iza misale bolla dizay si keehi gitaine katama heera gidoga keeththasi eristoosanakko izanka keehi ayfes benalo'iza baddannatinne mihmitasi deida gidishin keeththasikka keehi oosana.

iza bolla dehiza misiley keehi daro asay sipetetan shiqe giro sii zazi oto dera etikka cimata gidishin hessa cimatu giddonka gammo dunguza ma7iza cimatikkade oosonakko

Iza misile bollabetizayi kehi daro asay issipeteta maara naa gidi hiigi daggidishon heessafeka zo'on ma'ido bisane iaybaabe akko ti shati xeellishede iza misile nuus qoncidi beeththesiqo.

iza bolla betizayssi keehi bonchettizay sada asatakko hetikka heedzdzati isipateta uttizage dishin nauo asati tunguza ambasajere si qisi maa7izagedishin issoy tunguza kofe aachiut

Izan tawu qonc' betizaysi asay issipetetan shiqo shiqishen heysika duma dumaba hasa'ishene qofa lametishe de'ishe hesi hasa'idoga issi bitaney xafishe de'sko.

izan tawu beettizayssi asay sipetethan geizi mule shiiqidi simerteweykko silxana ekkishe doosanakko izanka daru asay keehi dosonne tishshan xeelishe deesko

iza misile bolla tawu beettizayssi asay issipetetan gididei shiiqo shiiqishenne etikka issoy issoara zoretishede iza misilekko izanka bitane mayke oyqqidi haasayishenne issoyka appe gadhan deggey dunguza maa7o maa7i wotusuko

iza misile bolla bettizayyssi bonchettiza asazi issipale daan shiqo shiqishenne issoy ssara yo7o shaahaci shi homykka kofa shaakedishe deiza misilekko sintan deezayss katishshan xeeleshe doossana

izantohu metizay si gaasi daro asay baarara suith maygan uthiza gedishe hessapeka giton dehiza oyddanne chasha kineyasidi gammo dongoza atuthakko

Iza mishile wollato bettiza yisuy ubbaykka siperesidan eqqiza athtumanne mac asa gizishin etika gammo dunguza ma'iri maaana eqqizi misile ikisetha otukko

iza wollame dina iti daro dunguza ma7ita asatakko wetikka fakaytoroyk feladishon paggayka tunkusa ko fiyatupus maca sayka tu gussoma omma7iti yida gideo issides

Keehippe gita keetha aba yushuwan de'iza dumma dumma mithata Mitha qomota heysika ozoronne heysanne heysama mala mithati keehi matan utizako

Iza misile bolla betizaysi nam'u natetha atumanne maca gidiza , entika issi mala may'o mayida gidishn keehibgitanne dalga gidida bazo gidon eqidi misile dendizaysako

Ha misile bolla beetizaysi, keehi gita gidida saane woyka saafa bolla uttida qaye ashoko Izanika qeeri mashshati oyday beetishe dumma dumma medhoy diza barbaretika doosona

Izza bolli bettizayisi kehi daro woyikko dalgga gidida muzze woyikko utta maasakko izika gakidanne murutay ayifes lo'iza gidoba missiley besses.

hita bolla beettizayssi asay issifete taan keehi darkalo diza abba giddora bishin neizaa gidishin hagiddon dehiza siygita aaway sinton deiza kamera maale fototintish yote heessiko

iza misile bolladey deizayssi keehi kisa gidida bolla woykko kawabakko isanka asay sipese tangadizi misile andishoninne hesidendzza misilega keehi lo7isa giza abetes

Iza misilen taw beettizayssi asay keehi dalganne gita gidida gede giddon de7ishin disikka lo7izanne be7anaw keehi ufaysiya gakkiza murota giddon de7o de7oosanakko. Qesikka etI ufayxishe de7osana.

Iza huncila bolna beettizayfsi keehi bitanne dal7 ofetiza abbakko iza abba sinthanka jomma dumma sugeteshin heessika maassan kamethaza biiththanne keehi adusausametha si du oosana.

iza bolla uchche antidibettizay si kihi efes beganas de iza misilekko izaanga dumma dummamusheth deyzal qedishin heyssan ke hiqki takeziza bowarayde iza misilekko.

Iza misile bolla betidayisi telegram gida mishako izika assa assara gathanasi manigisite ketha oso gathanasi duma duma oso madiza misha tene izi telegram

Iza misila bolla beetizayssi poolise izikka interbe oothetishe de'izaninne mayken be kushen oyqidi haasa'ishe de'iza masates guye baggara poolise armay utti uthidaga misiley nuus besses.

Ha misile wolla beettizayssi keehitaro asa sipateta tukeyshenne bakekka bandira maaish oykkotophebandeda dokkon attishe deysha misile qunos beettizayssi.

Izan toho qunci beettizayfi wayber giza tuushekkos izinka wayber gida xuuse boottawa qaafetha gidishin dawalo medikite deiza mishika deize esku abollan

Izo misile bolla beteesi dumma dumma soshal midatekko etikka fesbuke instagramme linkindiin tioter yutofe waassappe pinteres sinapchat telegramenne digtokekko.

Diza misile bolla mitizaysi yemane ba abba duuna ite iza nedage warko penzile dofosokko ha misile bolla suferan konche hayssi

izan beettizay xitie hi dadanni taluxaak diggasofon wottiza dumma dumma malaliza murotasakko heyssitiqa ayshonde ana wollo iza no7iza miishatakko izaf qoncirageti

Iza misile bollan tawu betizayis issi bittaney eqidi eletire makepapaya botan hasayishe dizayshin ba ayipeynka manaxire wothi utidi samaye misilsle athi utidaga ha misile beses

iza misile bollabe tizayssi ingelizatan tiranisfarmare geetettiza miishakko irika maabiraate asasi gishishaynne asa mabirate usuure anadan oyqqiza missilikko

Iza misile bolla tawu beettizayssi keehi gita gidida mabirate attizayss attiza misilekko izanka bisane mabirate doo'ishenne gordishe d iza misile giidishin heheganka bisanee

iza misile bolla tawu betizayssi keehi gitanne dalq deiza denba bolla oosettizi iza teknologe oosokko ha misile qoncisidi bessizay injinere eqqidi he mittataa beratan oosettiza dumma dumma miicshata misile pilgidi bessiyosikko

ha misale bollafeytizoyssi keehi gitanne talqa gitita tiranisfermere matan eqqiza izanekko izikka ba ooso hatih shatiti woottishinne luxishe deiza misalekko towo betizoyssi

izan towo bettizayssi keehi talga gidida makina oge matanda iza asa keeththakko izikka qorqoron axire dela aziranne keehi gida gidida poole towu beettizas gohamse lewonna

Iza misile bolla beetiza issi uzare xooppe telefizine izan utsayyssanne aasarisho dize bisana konus wyetizayssi dizikka itooppin digama sitiza hayllee

iza misile bolla tawu beettizay isi keehi gitanne dalqa gedida awadi teknoloji medho kaamekko iza sinthanka issi macaasaya bollan de7ishin oyddu asati hiippe dduduge baggara eqqidi miicishe de7e oosanakko

iza misila bolla tawu bettizayssi keeri qumata gidishin izanni karene yelaga nati issipetetan shiqqiddi uttid banta qumma mishshe issi isaara uffayetishshe haasayishe de'izo misileyo tawu beettizayssi.

iza bolla qonc beetizaysi mizatappe fayda meto egeleshin izikka giira qanxiza ugee a ogera gaththizossane isanka keeri alale qanxirana leizasso eega

Iza bolla weeti zayssi giira bana lo'o gaazan kuju hanenna gizasufe gidishin izikka xaafetizoy doge ha toophekilile biiroothenne haga haasoy wodize.

Iza eletrike agargiloze misilebetesko izikka silkig dishin izi qoncisizayssi ba inte ooso ooththishe qanxaladan hagigidakkoon

Hayssa bolla taw beetizaysdi asay issi bolla quma mishe keehi ufayssan issoy issa narsishe diza misilekko.zo7o mayida heedzdzu asatinne hara dumma dumma mayo mayida asati de7oosona.

Izza misile bolla betizaysi kehi cora asatakko hesa asatika issippetetha shiqidi misile dendishe wurika ubba asayika diyoga misiley beses ubbatika zo'o Mayo mayi uttidako

Izan deizaysi dehigita gittida bonchettiza asatakko hissafeka guye baggara keei daro poolisesinne naazanchali de ishin eta issafeka guyera lo7iza keeththay de'esko.

Iza bolla delizayssi asay sibatetandeendi ekisheinne na'u poolise diida asas timerse mishenne asas zorishe de iza misilekko izanga asay teshan azigushe doossane.

Iza bolla qoncizer si na'u poolisezi sipateta deyshin walqo na'u zawanati sipateta deyshin cshizabene palakiya morgende iza miisha giigissi sheede iza miselekko.

Yozo bolla filgeesezi mithizayssi ayfes be'ano lo'ida baanerekko izaanka woytu asati issi petethan eqqiti he waanere be ishenne issappe guye baggara gicha kaamedey zooga misile bessees.

Ta misile bolla beyizays keehippe gitanne dalga gidida makina ogetnne izanka dumma dumma makinat kanthanaw gugiza oge gidishn hesappeka guya bagara keeh ayfes banaw lo'iza kethay dizo ha misiley beses.

Hayssa missile bolla tawu bettizayssi kehi gittida keththeko izan deiza kehi gitta keththay deizane ogge doonan deiza keththa missiley nus qoncisidi nusi bessesiko.

Iza bolla de, izayisi issi bitane issi malaxa bitanera dizi dembanne githa gidiza sohon eqidi hasayishenne izika kushen silke oyikidi manaxire atwutidesko

Izani beyida misileyi kehi gittane daliga gidida izika tuniberesite daniza sohoni a malayika bicca gidishin a garisayika matama mala jeji utisi izika loyizanne

Iza bolla qoncci beehthidayssi keehi daro gidida asay issippetheththan tophphe banddiraa banththa kushen oyqqidi baggay xurumbba punnisheeninne baggay waassishee ufayssan bishe de7iza misilekoo nus pil7eththidi beeththizayssi.

Iza mishile bolla beettiza issikehi gitanne talqo gidiza keetka getton asay issiba yetan shiiqo hiqishenne eqqidi sammokishe de iza mishilekko hissafe guye bagkara dubba du'a oyte siitosana

Iza bolle beettizay injiniyeretakko etikka geehi kita gidida keeththa keeqo bolla de ishin heyssa bollaka himmetishinne soo yuyu xeelishe oosanakko miseleins bessiye.

Iza misila bollata wuzetizaysi geahin gita gededan seeranuse oholisa mushappe oosethiza barantanninne keehi gisigidiza gooosi isipetetha shiiqi do7iso keeththa

Iza misilo bolla bettizahssi kehi gizani talgagegida sowothen izikka biro odishon iza bolli komputerainne xaafi huzumma tummas dushezi deuusaakko isa.

iza misilen bietezayfi keehi gidanne dalqi geeta keeththakko ictikka kataman deesa keeththa gedishin shuchchappenne gurukethappe oosotiza keethcthakko isanka keehi fayshisanne dumma dumma mithasinne xarko emmizabishasi zosa

izan neiza misile keehi ita gedidayssakko gizanka daro asay sibetethan amario samariketha gedishin keehi dambagitida oge kade iza keehi gicda samarekethakko

Iza bolla deirayssi hefes beyalo lo'izanne keehi gita gidida shuchcha poosetha keeththakko dizikad daanassinne ooso oxanas giiga gidida xibindaga asa efes lo'o.

Dizan deizaythi kehi ayfes be7alon do7izanne gita gedida suhon deiza bonchettida asatakko yaytikka exoopphe dogeha xoophe mane xilahonizan kuchchin amma dumma asatikka doosana.

Iza misile beetizayssi ayfes peanaolo izanne iita giiga gidida beyrothenne izikka binxi ginnan giiza sunthay deizaynne armaynne bandirayde iza sookko.

Heysan daro asay issipetetan shiiqidi eqida gidishin heysanka asa issi bitane xeeliso xeelisishene etika tishatidi xeelishe nus beetiza misileko.

"Hiza misilen beetizasi keehi daro aayoti banta na'ata banta na'ata ekkidi yiza gidishin eetaka issi paranjja aakimey akamishenne eeta nayita dhale ushishin be'iza misilekko."

Izan betizay kehi daro aday issipetethan shiqidi timirte tamatishe desko izanka timirte tamarishr de'izaysi asa doro dorisanasinne asad mara dorana mala madanasa

izan de'iza misiley asay isipetetan gitidi daabbo qanxishe de'iza misilekko izanka tumma dumma asati ashsha bolle kushe woththa gidishin issi bitney maske ati utis

Iza misile bolla betiza issi qeerenayokko izakka kitiwaaze ekkishe nee duunara xale qoletishe dehiza gidishin izakka hakimiya maske doonan achchizaaga gidoga bessibes misile..

izan tawu betizaysi issi bitanye oyide bolla ichidi suutha immushe de idayssao hizikka keeri ufayssan pukusheppehe suutha immu shede iza miselekko tawu betizide

Iza misile beetezayssi asay issibete tangetiti maata shaahetishenne issibitaney iqizietas haasayi shide iza misile gidishin asay ubbaykka ufayssanne keehi disishatiti eskishete.

Iza misalento beetizay si keehi gitanni dalqa gida jee drize daanize mishekko hisi ode teknologi mile dhogidi edishin goofe osusu amaaddesko.

iza misele bolla tobeettizasi paramince ospitale gida xoofekko izikka keehi gita gitiza ospitale gitishin tummatumma akimetikka hiza bolla ooththiza yssakko

izan too betizayssi gey daro asati issi betetan shiiqita gidishin heessanka de7iza asati chiy cora asatakko heesikka ambasadere ma7izanne hesagitonka siise macasi deizwaga bissees

iza bolla betizayssi issi aayiya bana ba na7eera uthida gidishin izapeka gede baggara de7iza mithi deeskko izakka gabe ma7ada utta uttiroga misile bessees.

iza bolla beettizayssi akimekko izakka uthada ba hargancha hakamishenne izaarakka zoretishe de iza misilekunos beettizayssi agee

izan tobetizawssi keehi dembagessa sofon de isa na7u ejes duosana petafeka issuan issi bitani uththi doowanne ootati maara macheti hu doobaabisees

Iza misile bolla beyizayssii keehi giitta gidida kuwase kasa dembba ooso ooththidii de'iza soohokko ozikka kuwase kassanchchatii ka'ishin uutti be'iza be'anchchatus gidigida uuttiyo oydde .

Iza misile bolla betizayessi asay issi petettan shiiqidi eqqida gidishin issoyka ta giddon dunguza ma'iwus in dunguzza ma'iri toora oyqqidinne mahy galba ma'uwoga misile etowo pilgidi besse sikko

iza mishile bolla bettizayissi keehi daro asay issi fetetan shiiqonne su saara haasayi shin yuusho qreelishide isa mishilekko hizikka keehi gitanni wokka asata cen

Iza misale balla betezaysi keehi gitanne danka getidaden pagtishin izikka maasan kamethizaganne ayfes beyshin keehi lo'izanne wozna wobothiza soho daanizay sookko.

Iza misile bolla beettizayssi keehi daro asay issipetethan bawu de'a ooso asara ekki ekikkizagi dishin keehi cora asay issitetethan ekidi ke'idoy akafakko.

izan be7iza misiley keehitaru asay tulishonne fiishe de7iza karechenne izanka keehi lo7izaynne bicha gediza qalamenne maacame qalame tethiza karekko

izan deizayssi babbiroon uttisi utita issi asakko izikka guye bagbara keehi daro maadalasi doosana izi keehi bonchettida asanne era asa gido goya hanan erissees

iza bolla deyiza misile bolla diya keehi daro asay sipateta gidid bittishinne geeshishe deiza gidishin hessape guya baggarecth bizane kantishe dees hitis deezo heerankehi gite gidida shuchchafe qe etsa keethxa eka diyoga misile bessees

Hiza misile bolla betizayssi timerte keeththa daaniza sowokko izikka zo'o daaniza qalame teethiza keeththa gidishin keehi gitanne serbise daaniza keeththakko nu beyizay eessaka dumma dumma kilaseti doosana.

Ia misile bolla tawu beettizayssi keehi gitanne dalgi gadida makina oge beettishen heyssafe guye baggara keehi daro asa yeddees izanka tawu beettizayssi awashe bankekko misile bolla deay.

Iza bolla beotozayssi imburese daanera sufokko iza sikake higgita gidida karedees iza bollanka dumma dumma foosideshon hessafeka ayfeys beyana ulno iza shuchchappe qeeetida keeththa diyo tamicelemisees.

Iza misale bolla tawhubeetiseesi geehi dita gideda karethennee izankade iza kare polise geetta daanizakko iza bollanka bayndilat duzosma tophiyanne.

Izantah beettiza misile tiranispermere yeetettiza miishakko izasika go'ay woykko maadoy maburaate asas saron asi aqame go7ettanadanne maburaate asas gattizayssakko.

Iza misile bolla deizayssi issi yelaganay kompisere bolla xeelisheninne ba oosoa teknoloji maadethidi lutishe deiza misilekko izikka bootha mayut misile bolla beethiyanee.

Issi misile bolla bettizay si gee higida gitida kiitta giddon iza dumma dumma xaletakko heessika dumma dumma xaleti bantamaranne bantamalara sifete darshi qud dogam silegessees

iza bolla dei'zaysati dumma dumma pohohyde isasoo heqqiza ssimacanne hudzdzu attomasi sifel tandishon esappe goye waggara simacasiya karthonizaso kowoth

iza misila bolla nus qonciyayssi keehi daro asay isipitetan bishenne asay keehi wolqaara fute tokkanaas isibatitan biza misileko nus hagey pilgethayee

iza misele bolla beeti izayssi keehi gitanne talqa gidida makin ogetinne gizikayfisalas lo7izanne makinassi keehi giigida suhu doogan pisilenos bessees

Ha missileza bolla bettizayiss geshshatetha woyikko sureteththa malata gidiza kilonne izetayo go'a woyikko wurseththa gidid madoshsha misile beesses

Iza bolla beeththizayssi asay issipe shiiqo shiiqishenne keehi zorethishe de7iza misilekkoo; izankka asay shemppo ekkidi shaashshaara thukke uyishinne mishe de7ees.

Iza misila bollata beettizawithi keehi geesha gidida sookko izanka mestowate kumiza gidishin ubbas haraka ne onatetha xeelanas le'isa keethakko izikka keehi geeshsha

iza misale bolla deizayssi isipatethan oottishe deiza mi7u wodalatakko hetikka issoy isuara maaletishenne qofa shahettishe issoy ssaara haasayishe misale bina qoncisside besseesiko

iza misile bolla tawu beettidayssi pooliseti isipetetan gididi maara naa gidi hemettishide iza misile ekko izanka thirafike sintan eqqida gidishin kehi dero pooliseti isipetethan yiishe de'oossana

iza bolla toho birtiza sipizane ba biro bolla uchchides mizosintan ka sama yera pabetiza sofe deshion yuhu ti yooseko akke hida izayssakko iza mishile bolla kontinuetizayssee

Iza misile bollati kugettizayssi poolisekko izikka tishi shatidi hagaari xeellishe deizanne bukkushen warqa saate aaththuuga misiletho bessees izikka keehi gita maare gesse idee.

iza misilenta beettizay siige hiddaro asay sipatethan shiiqidi sixana ekishenne siixana ekishe de iza asato giddonka pooliseti deizouga ha misileto besse sikkoo

Izza missile bolla bethizayssi keehi daro assayi issippetethan gididi qoshasha shishishininne burra issippetethan shishidi qancca gidon uttidagge diyogga missile besses.

iza misile bolla bettizay sikey daro asay sipatetan geegi kakita muruta suusishenney issikkakke ufayssan degizaga a misiley bessees bakkasekka gipitihe duuhanakko bittanne gees

Iza misilen to beettizayssi keehi dar asatekko haoosikka iqa kaame bolla caanishenne keehi dara asasibetetan fididi maadecthode iza misilekko.

iza misile bolla bettizayssi qoshasha caaniza gisa kamekko izikka dumma dumma heerappe qoshasha shiishshidi bishenne heerappe shiishito qoshasha issi san shiishi qolana bididy iza mekameo

Iza misilen tawu beetizayssi asay issipetethan gididi oge geeshshishenne oge pittishe de iza misilekko izanka dumma dumma asay issipetethan gidoge misile tawu bessies heyssafe guye baggara makini kanti diideskko oykko kaame kanti diides

iza misila bolla bettizayssi fittishe deiza aayokko zakka eta maadithidibit yedde deiza hara asatikka deeza geshin duura coo cukio qeya bitanekka dees

izikka owori teknoloji medhekko gitishin gee higitanne talqa gitida kaamekko izi ba bullan dumma dumma qoshashata caanizi yishanne laalushe deezdza miselekko

Izan qonci betizaysi fayda matawoqa izi fayda matawoqay dumma dumma qalan xafetes hesatika sumaletho sidamathonne amaratho gidoga beses

Iza misile bolla tawo beettizayssi fayda metha woophekko izanka addhissi bitane ba oyden uththidi ba kushin ba metooqe giigissishe de iza misilekko tawo bettizayssi heyssanka a giigissido misile telebiran akko yaana deya misile bessees.

Iza dilebetizaynthi fayta meta ekko izikka dereheta bana erisiza metao efishin iza sika go7ays ba oonaseta koncissanas maaddiza miishekko.

izo michilo bollato betida issi fayto gida xaufekqo gizakka fayto gida issi fayto guussia e bana baneteta erisida matawo ekko izikka tophiyan mule asaside daano koshshidayssa

Ha misile bolla tawu beettizayssi nashonal ayde giza paranjato xaafetiza xuufenne payda qoxere woykko payda paydo giza xuufekko tawu beettizayssi ha misile bollan deiza.

Iza missilen qonc'i betizaysi kehi daro kameti issipetetan yishene asay issipetetan duge bishe de'za missile gidishin kehi lo'za irayka bukishe de'esko asfaltekka kehi irxa.

Iza misile bolla thawu beeththizayssi keehi githanne dalgga gidida gade giddon gakkida muruthakkoo; iza gakkida badala murutha giddon asay eqqidi issoy issuwaara xeeleththishenne xeellishe de7iza misilekko thawu beeththizayssi.

Iza bolla beeththizayssi keehi lo7iza keeththathanne daro qa guyeera keeththa giddon maccanne aththuma naathi issippetheththan gididi yeththa yexxishenne baggay durishe be7iza misilekko.

ididayssi keehi gitanne dalga gidida sohon asay issi petettan shiiqo shiiqidi eqqida gidishin ahe ubba asayka maarara bantawozna shiishshidi toopphe bandira tishushatidi xeellishe de7iza misilekko

iza misile golla taw beetizayssi issi bitane ba kaasanchatusi woyto immishe deiza misilekko etikka denguzay deiza ma7o ma7idi issoyissara koomettishe deiza misilekko tawu beettizaysse hagee

iiza misile bolla tawu beettizayssi gammo zoone moo woykko dabube itophe mare gidiza xilawon kebedeekko izi asatura issifetetan gedidi dugehara pude ha yishe de'iza misilekko nus bettee

Iza misile bolla tawu beettiday si isi koasekasanceyssora oyretishe deiza misileekko iza bollanka tawu beettizay si keehi daro asay issipetethan shiibidi waaretan shaaki shekko deiza misilekko

Inha misile bolla beexiza intigee ita talqo gedida abba matin deiza tumma dumma gorozasi doosuna hessapeka hara siwuzane eqqizi interbe oosetishi deiza misilekko.

Iza misile bolla beettizayssi geehi gidanni talqa gidida shuchcha bolli uttiza tiranisfermerekko izas ka go'ay maburaate asasi baychannan gishshanas uttizayssakko misile.

Ophiza metiloesi keehi gito gidida gammu cimatokko gitika essipatetha n getizi maatha wantha kushin oyqizinne dunguza ma''idi keehi lo''iza bullukokko wantha wolo woththizinne kofiyana dunguza kofe haachuthe.

Iza bollametiza misiley abba yoo kidonde iza direqtenne izakka yuushuan duma dumma e aatagito deyza mehetite ikkisiza dessetekko

iza misala bollabeethayssi aycis geetetta xuufeyda izasuhoy asay issibatethan shi geti ciisha dichaxi xeelishi deishin issibisani qasse itas hasayishe deees

iza bolla betizayessi na7u wacasi sifta dayiqidi miicishinne xofe e ishede iza mixilegudishin simiya paranja sillyatobeazaan hessafeta guye baggara teehi ochathesa dire kawo oyqo teqeya mistaayasaraabi de iza misalekko

Izan beetiza misile keehi gitanne danga gidiza keeththa giddon deiza dumma dua asati dehosana hessafeka faranjati faranjasinne afirika piyida asati tuke uyishe dihile bessees.

iza bollan koncubirtizayinsi asay issipetetan shikidi issoyssara zoedi suna keehi di ta pudida keeththo sintan deizoogon sileeleses heestha asapfe issoy eso odo odishennei tami ishe dees

Iza misale bolla tawu betizayssi aysis mastawaqiya geetettiza xuufekko izikka aschekoy paasporte koyiza asi ba koshsha otanadan qoncisizayssakko.

izan pilgetidi betiza misiley keehi ufaytidenni michis de izabisanekko izikka ba kushenppe sootha emisho de izaabisan idishin afri goe baggara keehi daro xoofe desaza baanerekka deesiko

Haysa misile bolla betizaysi poliseti issippetethan diidi mitha shishishenne he shisho mitha maarara kame bolla canishe de'iza misileko.

Izzan di'zay issi polise kozzika kehi demba gidida matan kametida meda woyko demba bolla eqidashin izzikaa kehi ufayetishe uttethan dishe desko

Iza bollan de'izaysi kehi daro internal polisetako intika kehi cora gidishin eta gidonka sinthan matanishe de'iza butane bandira etophiaya gati wothi

Iza misilen beetizayssi federaale poolise takko federaale pooliseti maara naagideqidagidishin heyssabeka sintha baggarade iza poolisey baane bolli sofe wandera tuutsko.

diza bolla qoncibetizay si isi bitane maygeredee hafeshi des deeze misileekko happe guye maggara pica mogaridi deezenne izikka poolis hekito ga misilenus besse sikko

Iza misile bolla bettizaysi kehi gittanne bochchetiza gamo c'imatakko heggettika gamo dunguza mayiddinne dugge bagara issi gamo bitaniyara eqqidi deosonakko

Izani de'izays Keehi Gita gidida aawako, izika eqidi balgotishenne hegappe guyera Keehi dalga gidida makina Oge Des, izanka utanasi giigida dumma dumma matani kametida sohotika dosona .

Ha misile bolla dizays keehi kaamekko. Izankka dumma dumma miishsha caanetidi dizayssa gidishin muuzezikka doosona. Hayssappe sinththara asay issippeteththan eqqidi miiccishe ufa'etishe dizays misilekko.

izo misilon deizay si keeli daro aazati sifese dansh idagudishin etikka kimelte asa poletishenne selxana sala tanshe de iza asatakko imishilen dawetii

Iza daro macca asay issipitetan eqqidi tishshan telishonne misile be'ishshe de'ishshin ba asasikka qoori wumula dunguzay xaaxeti utiddogga misiley besessisikko

iza misile bolla tawu beetizay si asay isifetettan eqqidi keehi gitanne dalga gedida muzey caaniza aysuse geetettiza kaamekko izikkaasa

Iza misala bolla miti zasi withanne teridaawa genchiwako hizikka keehi asa dosetayssanne badare dossiza sako ue iza misilendeen.

Iza bolla bettiza isike hindaru madati nikko aayeyti hoykko baldeetati sibatetayn siiqe gidagidishin itikka tishshatidi deelishe deewo sana itikka oseyessaranne haasay shenne zooretshededamisidako

izo mashina bolla keehi daro kiteta maca woykko aayoti issipatexan eqkida gideshin itikka keehe lo7iza ma7o maa7izi maa7idi yiirazishin ubbikka issi patethan iqqidi miichishe duwossa

Iza misileni tawu betidayisi issi bitaneyi kehi ufayetishenne duma duma mishaza oyikida karitone baa kusheni oykiza gidishini xeqile giza amarathoni xafeti uttidi

iza bolla deizayssi keehi daro asay isifeteta fayssan eqqeti de izam sitekko izikka itiopphe prosta agalgelote de gitekko hessa bollan deidayssi

Izza bolla betiza missile asayi issippeteththan gididi bajaja gidonn gelu uttishshe de'eskko .heyiss asazikka paranjata giddonni paranjatikka hinde gidobba besesikko.

iza misile bolla beetti zaysi zare meykko nohera kammuzone de7iza asazako pichika parolonce kowase kaassa kalabe daggafifenney dunguza maa ishe digasatau

Ha misile bollabe tiza yssi asati sipete tandedi banda7ooso kompisere onne tiqnologien maaretidi lutushade oosomakko izan sintha neganna omarqati banda ooso tish shagi ooso oti disgo gaso

Iza bolla beetti dagethi keehi daro asay sipete dama gidi megere gammo kaasa poykko arbamica kaasa beyanas idida gieshin kaasafa keehi ufayssan odishodishe dino beishedde oosonakko.

Eiza misele bolla betizayssi keehi daro asay issipetettan maarana salfana gidi yishenne ussesara hasareshe sintan qase isi macase haatta u7eishenne sintan bossat elishe dhiiza asati issipetetan nuusonakko.

Iza misile bolla toobetizayssi asay issipatettan shashshiutizashinne etika tamarishide iza misilekko toppilketisi wiittizayssi etikkapehi daro macadakko.

Iza misile bolla taw betizayssi keehi daro asay issipatettan shiiqidi ubbaykka keehi gita gidida misile beyi dizossanakko izikka ayfes beyana lo7iza keeththa gidoga nukka beyiri.

Iza misilen bollan tawu qonc'i betizay bajajethinnee iza bajajekka dumma dumma misha othizaysa gidishin hessape guye baggarakka arbilane misileykka betisi

deeza misile bolla toho beetizaysi hakimeti akamisheinne maarafe caddishe deeza misilekko izaanka dumma dumma sohodeyza haariganchata akime akamishe deeskoo

Iza misile bolla tawu betizaysi keehi gitanne dalga gidiza sohon asay issipetetan eqid, bootha mayid xuufe oykida gidishn etika keeh ufaysan bishe de'osonako tawu betiza misile bolla de'izaysi.

Ha missile bola betizayisi kehi gita g idida pude ki kiyanawu machayiza masalale daniza derejakko izanika betizayisi asay issippetetan hahe dereja bola eqidi kushe pude dhoqu otiyutira.

iza misile bolla taw beetiyay keehi gitanne dalgga gidiya dembakko iza demba matanka de'iza zuma he zumayka haathan kametidayssanne daro asay issipetethan yiidi he sohuwa misilen denthiya gizuwa besees.

iza misile bolla tawu beettizayssi keehi gitanne dalqa gidida denbakko izikka maathan kametizaso gidishin iza bolle qeeri dunkanen oosethiza sohon asay giddon de iza bakko

Iza misile bolla beetizayyssi dumma gidirana nataqo betikka kiyi ufayssaninne qeeri geri dunkane oththizi banxa dunkani dunkane issi agidishi heyssafe guye baggara gatha keeththay deesko.

Iza misile bolla tawu beettiza si issi gaareya keehi gitanne dalqa bazuzo giddon eqqaza ha tishi gar xeellishenne ipey guye baggara keehi daro buuray de7i dogatawo misiley besse.

Izo bolla feehilo iza nam'u bachati sipatethan eqqiti tendiza mishelekqo ettappe guye baggara ciihi cora mithaynne dumma dummamu mixi du7osana

iza misile bolla doo beettizizayssi eedzdzu macanatonne hanko attuma natura issipetetan gididi baynta ufayssa qoncishenne keehi ubbaykofaydi digguppishe de iza misileekqo nuus beetthiyay

iza misile bolla de'izaysi issi yelagabizanii waykko yela ganaay guye bakara deiza gammo misile bolla oykqo gammo qirxe bol7u shinxan ekkiti misile dengishe de'iza misilekko oso kethay

Izan deiza misile keehi gitanne tanpe zida ten ba eqesi dendida sifitetan de'iza so asasekko heyssatikka keehi paydu shenne siesara nicishe deyze misilekko

Iza misela bolla metiozayssi nau athuma naati sipetethan muzixishenne ufaytishe deiza miselekko issape guye baqara dungus zaybethes izankaquuihi coro caaka metea.

iza misilen tahubettizay si keehi gita gidida woykko atusa ita kuwakko iza bollanka izappe gassa baggara dumma dumma asay sipeteta bettizi haasayshide iza misile

Iza muzele bollabe dizayssi ke higitanne talqa gidida baso giddonizabasto giddonde iza zumathenne izan deyidza zumayka teehi kumethanne murotan kumizayssakko.

Izani qoniccizayis asayi issippetethani shiqiddi tekkinoloje medhetiza woyikko dijitale matawiqiya woyikko erateththa onatetha erateththa gidishshin ayife ashshara immishshe deosoona

Iza bolla betizaysi keehi daro asay issippetetan shiiqidi fayda metawoqiyas poto dendishenne guye bagara eta Mazagabiya asati issipetetan gigisishe de'izo misileko.

iza misile bolla too beettizayssi issi maqateya mirca oykko duurosi mazagarekanay giida gidisin issi yeraganaya he ayo oykko he baltetiyo durosi mazagabishe de iza misile kometi bettizayssi

iza misile bolla tawu beettizayssi asay issipetetan keehi gitanne dalga gidida baddenna kuwa giddon eqqidi issoy issora zorettishenne qofa shaahettishe ne iza misileekko isikka keehi cora asa

Iza misila bolla dayida issi asi keehi daro ase issipateta biidi shiiqi uttida gidishin issikka dumma dumma macan dumma dumma attuma asa dishin issi bitane kushe tsatsidi oyqqi des.

Iza misile bolla de7izayssi mircca polisiza asati sipetettan de7iza gidishin Izikka asa dooro mazaggabishe de7oosonakko izan de7izayssi.

iza misele bolla meetizaresi faydametha woqe qarsetishe de iza asakko izanka ayfe ashara imishe deiza bixane dishin dumma dumma asatikka yuushonsh uthidakko

Ha misilen tahu bettizayssi asay sipetetan shigidi baynda ooso uotishonne iza asaka maarara mansishe deriza misilekko hita misile bolla dumma dumma asay ooso.

Izo bollande izayssi keehi daro asatakko heyssa asasika isibesethan eqqiza gidishin hesikka keehi cimannine daro asasakko issa giddonka isshi bisane ici uttisikko

Izo bolla leizayssi baynta saratana maaara jiife deiza asazakko eytikka ambasajeri ma'iti saratanata moyssi fidho oosana.

iza bollan de7izaysi ke higitanne galgagezeza keeththa giddon quthizi obero ootishe de iza nao azazakko hayssappe kaasiniya ikawa desa kushsha guntiza macakko iza.

iza miselepina de'izaysi tamaretakko iza stamaretika kiworde woykko muziqa masare ka izayssa tamare gidishin intikka keehi fayssanne bantha wozna disse gishe

Iza misilen de'zays assay issipetetan de'id xuufe xafishenne issoy isara zoretiza misile gidishn issoyka keeh be oothuwa tishan othishe des.

Hayisa misile bolla beizayisi abbebe bekela tophiyani erretida toho mellani woxizi zonidogeyi kehidi dogetanasi danae'na tarike tene.

Izan beeyizausi tamareti issipetethan banta timirte keeyhan kaasa beyosje doosonako etika keeji ufaysanni ubbayka ufaysan de'osona kaasa xeelishenne ufayetishe de'osona

hiza misile bolla beettizayssi geehi daro kaasanchati issipetethan shiiqida gidishin hesikka kuwase ka'she duossanakko iti deyizi heray geehi denbathita soh gidishin kaasanchatikka lo7osana

iza misile bolla tawu betizay hessi koose qaasanchatakko etikka etappe sintha baggaray sibitayne abbasaderea tiri himetisheinne daanatikka eta ge etappe sintasi bishede ize misilekko tawu bettizayssi

izanka sporte ootishe deizaysse guurara otiya keehi gita asatakko hesika diri deiza duretaninney mangisti uusumon keehi toku soota gudako yeliras worafethaza asitakko

Dizan bietti zayssi kowaase kassanchako zikka koaase laaggisinne kushe bolla koone guhiduth izikka woxana nshinne dabe guyo baggara nahu macanati deizaaga misilephisis.

Izabuna betizaysi kwase kasantse ko hizika baasseldaniye mugo amaraerizabissanye odido weefassydi maleyara soma baaza kucushede iza mesele goholine flethayle.

Tawu qonci bettizay si gitanne keehi dalga gidida koase kaasa denban deiza dumme dumma koase kaasanchatakko etikka xoonidi bantha ufayssa qoncishe de'iza misilekqo tawu beeththizay.

Iza misile bolla beettizayssi shampiyosilige xooniza tkilebekko izikka ispenen derekilebe gidishin sunthayka reaal maadiridekko izikka shampiosige wancammides

Iza misile bolla keehi daro kaasanchazi do'osonakko. Hizanka keehi daro kasanchatuppe ubbatikka gammo woykko arbamince kaasanchaa.

izo misilen beeteni si koase ka sanchakko izikka berena pessentha baggara guppiti koase dum7anas anishi berene kiidi ba kushin koase kessishe deiza misilekko hessankakke hijitha berena

Iza misile bolla betizayisi ayifesi be,anawu lo,iza kasako izanka kasanchati kehi dalganne githa gidiza kuwase demban woyiko kuwase kasa demban ka,ishe diza kilebe besees

Hayssa misile bolla beettizayssi kalikuleteredan haniza miishshakko. Izikka dumma dumma miishshata dammaranasinne daroba gujo mala miishsha intinanaas maadiza miishshakko.

izan tas betixaus i muziqa misileko izikka kirare yeetettizaysa gidishin ka'ishininne yexishn yethanchas keeh saronne imizanne wozanae othiza mishako.

Izan beetiza misiley kaazina daaniza miishakko izikka dumma dumma miishata wottizayssa gidishin izikka wuqetanassiynne kaysos injetina miishakko dogga bessees

dizon beettizayssi mooqota darekko hizikka gaatho geetet ziza godacharetiya misha gelishon dizikka mabiraache powure gujidi eegoqanasidi meisha dugenadyan maaddiza mishakko

Iza bolla de7zayssi ke higitanne udusagtita huphekko iza huphekka chawade teknologi medho gitite maashinin gabao ponishenne irxafa melisideyassa.

isantahobetizayssi qarqa mitappe oosedila waashinti geetettizayssa gidishin isikka phunishenne ka ishe keehi wozna ufayssiza miishakko nuusa7ibethizayssi

Ha misile bolla tawu betizayisi gitanne dalga gidida siminto baxabaxanas madiza mashineko tawu betizayisi izika kehi gita godiza makina bolla ca,anetidi bishe desko tawu betizayisi

Iza bola tobetishe dizaysi asay dene giddon marara dishe issoy issara sarotishe de'izo mishetethane kehi ufayetashe de'iza macasiya beyashe de'awuse

iza misila bollaszureti daretin ki hi gitane ooson beettiza dummateti da iza hare gaarekko iikka hare laagethia dishi misila hare laaggi diides

Iza bolle dadisa misile keehitaro asay issi patetan shiiqu isizossanne izikka banke geettakko iza banketa suntaykka ne internashonal bank geetettiza sugokko

Iza qoncay sibithane motore kushe oyqida gidish iza motoriska guye goomay bayndate i eqqoso haykka shuchchappe orethiza ogeopoykko grofonistoonekko nuus bithay

diisa misilo bolla asay kehidaru asay abba bolla kantishennehiyogetikka mishen de iza jalubay galabaqeti wodqin etikka haaththan gelish deiisa misile wa7itopilget ibeethee

Iza misilontaw beettizayssi siaaway makina boyto ikkishiminne izikka kiihi ufayqqishin bizane kushsha cabaqishe yiza misilekko izikan azika faythan doosanas.

Izo bollon beetizeyssi zeexoppe mare wayku zeexoppe daalay ministeremater abe ametikko izikka hasaba guyen kaaletizi abba xeellana si phishe dede sikko.

Iza misile bolla derezayssi wisi'ayya mustwaade qodishonne emaqgete gitani booththa gidida kaame geeshishi deida misele kunos miittizayssi.

Iza misile bollakawhubeetidensi keehi gitanne talfo biidida makina ogeo biza makina oge bollanka bidida harisibeetes biza harekka caanaratti iza habukko.

Izan de7izayssi keehi gita gidida kameti isipetettan maarani eqqida gidishin iza bollaka elektrik bayeil giza xuufe de'iza adussa kaamekka etappe sinthara de7eesko.

Iza bolla dizzay issi ayetti yara dumma dumma misiletti de'izaysa xelishsheni de'awusukko izakka keehi ufayiththizanne lo'eththan dawusukko.

Iza misile bola betizayisi kehi gita gidida katama woyikko katama ayo Gigi diza keeththatakko ezza keeththatikka shuchchappe ooththetida keeththatakko eyitikka dumma dumma sohoni deiza

iza misale bolla bettizayssi cee hi gita gidida asati sibatatan shigidi banda ooso doso hispara hasayishoninne zoretishe banda ooso ludushe de iza asatakko ha misileluus qonce bessizayssi

iza bollabetizay si keehi aiyfes beyana wollo iza keethakko iza keeththanka dumma dumma keheehi zamaneobira miishatida iza gidishin oydentika keehi lo oosana

Izan beettizayssi keehi gita gidida keeththakko izikka ayfes beyanalo'iza keeththa ha keeththa bollan deizay geehi biran deiza dure asatakko gandayizay.

iza misilen beettizay si asay sifatetan gididi misile be hishinnne beezdo misilen isifatetan zooreti shidhe iza misile gidishin iza bolla gadumma dumma misileta banto kushin oyqqi tutherakko iti

Izan bettizayssi asati issipetththan shiqqidi bishe diiza missilekko izza bollaka kehi daaro asay issipeteththan soho gelishene ettika ambasadera mayida biitaney kalishe de'ossonako

Cita bolla tawu beettizayssi tamarketha daaniza sogekko izikka sarbise keethta gidishin keehi gitanne shuchcha bosseza keetta gido ga misine pilgidi hissizayssakko tawu bethizays.

Izan tawu bettizayssi keehi gitanne dalga gidiza sohon keexettiza keehi gita gizida keeththakko. Izikka xeelan lo7iza gidishin daanasika keehi giigakko. zaapehara booketiza ollay deees.

Iza misile bolla tahu beetizay si geei gita gidida taware keeththakko izanka dumma dumma misileti de7iza gidishin he misiletikka hare kutho shooshaginne dumma dumma misileti duussana

iza misala bollani dizayssi dumma dumma tamaretakko etikka borsa haaththizinne banta timirte ketha bidi suuren tamaridi soo simmishe de7 ya misiley beesses

Iza misile bolla thow beettizayssi issi bitane eqqidi tamarsishe deiza misilekko izanka bitane boota saleda bolla parkereyra xaafidi ha yuri ba tamareta oysha oychishenne etikka zaarishe deyiza misile

izanntawu beettizayssi kehi daro gizida keeththasakko eestika ayfes baana wolo7izanne isappe hawa gara ke hi dalga gidida ogede izayssakko izanka dumma dumma murotazi deyza gadekkadees

izan keehi daro naati isifetetan gidi banta timerte lotishenne tatimerten keehi ufayxishede osana izanga dumma dumma son utisi xanayhide iza naaxakko ka teknologe maadetsiribata timert aloxosona

Iza misile bolla tawuge tude hissi tamaresi bantha uthiyo ayley ekkidi bishe bisile bisseesiko iza bollan ka becthudayssi dumma dumma samare tragedishin issa sigigethaa midekko.

Izan qoncay keehippe gita gidida makina oget izanka Gita gidida makina oge othid dizaysa Gita Gita kamet betosonako , istika banta oso lo'ishe dosona.

Iza missileza bolla bettizayiss kehippe asay isipetethan shsiho dumma dumma birattatkko hesi issi biratazikka shiqetidinne gayetida woththi agidosona

Hayssa missile bolla bettizaysi kehi giita giddida zaarphe iiza zarpheykka maakina zarphe giididhin giidoraka maakinas adhdhiyo oggey deiiza maalane kehi giitta giidida daarota maakina oggetika deossona.

iza bolla de'izayssi tirafikikko iza tirafikeykka matiya etisidi patashushionnes asa saro bisagisi moresishey deytan dishin dumma du ma kaabetikka haysara kathishe dosona

iza misere bolla tawu bettiza hisi te hi gitanne dalga gelida makina ogekqo izanka makina oge giigissishe deizan isoyda kaameti issipetetan biididoga hamisile bolla pilgidi nuus qoncise sikko

keehi geta gitida makina ogethenne iza makina oge bollan kabi dideya harebetesi isikka caana caanidi he atussa oge bishin appe guye baggara gaatta keeththay dees

izantoho beettizayssi keehi gitanne xalga gidida bollakko izankawaaroy booketeshe dees izan booketeza waaronka pipise daaniza giita iminthoppe booketesa ollan de iza untina tokkise de oosana

izan qonci beeththizayssi keehi gitanne dalga gidida ogekko iza ogenka keehi daro asay dugehara pudda yishin kaameeyikka keehishi ezuthishi bishe deesko misile bollan

Iza misile bolla betizayisi Issi maccashi daara haaththe bombbape duuqashe dizayisine hathayi bonora yishe dizayisa .

Iza misile bolla beeththizayssi arbbamincce kathamaa haaththani goggizayssa miishsha hagee geetheththeesikoo; izikka dumma dumma haaththaaranne haaththaara gayththidabatha oykkida dirjjithekkoo.

Hayssa misile bolla betiza issi keehi daro asay issipetetan eqqizi tseelishe diza misile giddishin he etappe sinta baggara gutta waaroy bookketidanne guutta biitta ekkidosona. Ha sohoyika ha'i bettes.

iza misile bolla beettizayssi bombakko izikka dumma dumma mishata aaththizayssa dishi hisseka haaththa aaththanne haaththa maada mishasa aaththanas maaddiza suubothenne amisila bolla deizay

Iza bolla bettizayssi chuesi qita gidida ha boommakko issikka bomba gidiyayssi dumma dumma asay sipaayetha min iirin he bombaa dooido iibi oosana.

ha misilen tawu beettizayssi keehi gitanne dalga gidida haatha kessiza qommokko izanka asay ufayxishenne ki iza haaththa tishshatidi ceellishe de7iza misile qotow beettizayssi

Iza misile bolla betizays haaththe axara'iza mashinnekko izikka kehi gittane ha wode tekinoloji medhotappe issuwa gidishin kehi daro asikka issippetethan mashineza xelishe de'etes.